Umusaani ekhaale khu pikipiki ali khufuga umukhasi usutile umwaana khu mukongo. Inyuma wabwe waliwo umusaani uwikhaale akhwimbi ni kimidaala kyesi babimbilekho kimitundubali, abundulo we waliwo tsibaafu tsibili ni tsingaato tsiwaanga tsingali. Inyuma webitundubali waliwo tsinzu tsingali.

Ikanisa inga imbofu iburangisi wekanisa yino waliyo inimilo nga mulimilo muno mulimo kamatoore, inyuma wekanisa yino waliyo khakingi khafiti ni'abundulo wekanisa yino waliyo bisaala bitini

Bakhana bali bane nga bakhana bano bali khukendela khubikele khulugudo lweliloba bakhana bano basutile bibutu khumirwe kyabwe i'burangisi webakhana bano waliyo babana babili nga babana bano balolelele bakhana bano abundulo we'lugudo lweliloba waliwo shigonwa

Umusaani umumali nga akwarire i'sati imali awambile shipande nga ali ukhwikalakasa, inyuma wewe waliwo abandu abandi bakali ni bizimbe biboofu

Abana bafwiti ela abana bano bamali, mutwela khubana bano akwarire isaati nga khusaati iyino khulikho shisolo, bataru khubana bano bewambile atwela nga ela khulikho ne basangaafu

Inzofu, inzofu yino ili ni kamayembe kamaleyi ela nga inzofu yino imbofu yemikhile mu bunyaasi nga bunyaasi buno bwayoma kumumu kwabwosha, inyuma we'nzofu waliwo bisaala bikali

Lidukha nga ela lidukha lino likulisa byekhukwara, mubyekhukwara bino mulimo tsisaati nga ela mulimo ni tsikofila ni bibindu i'bindi oba tsingubo i'tsindi tsekhukwara

Umukhasi umumali akwarire i'sati imbesemu, khumurwe kwewe abowelekho shitambala nenga asutile ibafu ilimo tsisaani ni bibindu bibindi

Inyanza ngelah inyanza yino imbofu nga elah ilimo kametsi nga kametsi Kano kamakali inyuma we'nyanza yino waliyo kumumu nga'atsye ali khukhwilabula

Umusaani akwarire tsi glove tsimbesemu ni tsi boots tsi'mali asutile khatiba khe kumubisi nga khu'shilikho tsinzukhi

I'sani nga ilikho byekhulya bibonekha bulayi bakyirere ambi ni butambala buwanga, asi we butambala waliwo iwuma ni khabono

Umukhasi umumali ali khulekela umwana umufiti i'ngeli yesi basabaamo kimikhono nochaba kimimiliyu nga ali khurambisa kametsi ni sabuni.

Kumuyekhe, nga ela kumuyekhe kuno kuli kumukali, bakurele mubitundubali bimali i'nyuma webitundubali bino waliyo bisaala bifiti waliyo ni shisaala ni tsiwire tsikesa kamasanyalaze ni motookha i'waanga

Inzukhi imbofu yekhaale khu syimuli ishamiliya. Inzukhi yino ibonekhana nga ili khununa busanu ili khuburusa mu syimuli syino

Tsintsukhi nga elah tsintsukhi tsino tsili tsirano indwela khuntsukhi tsino ili khupamburukha nga elah i'tsa ukhwingila shilowo shili khulubawo elah tsintsukhi tsiitsindi tsili khurura shilowo shino

Kumukhono kwo musani umuzungu nga awa'ambile kimiloobo, khumukhono kwewe akwarire kho i'saawa nga wemikhile i'burangisi we'nyanza nga abonekhana ali khuwamba tsi'ngeni

Buyu bubili bwe busisila nga ela barambisa bunyasi kubwombekha inyuma wekhayu khatwela waliyo litore inyuma ni khabundulo wekhayu waliyo shisaala shibofu.